niriba n-duhiri loori balibu balibu doli taba palli zuɣu lɔra maa shɛŋa nyɛla ko'ʒiɛhi shiɛli nyɛla zaɣ'dozim shɛŋa nyɛla zaɣ'piɛla ka gbabi ko'shɛŋa shɛŋa gba mii nyɛla buluu shɛba n-ze palli maa sunsuuni ŋɔbɛ pam yela neen'piɛla so mii yela neen'sabinlli ka gbubi flaaki o nuu ni

soola laati parantenima ka bɛ sansa sambani ni bɛ sa li mi ka di kpa wuntaŋa paɣiba anahi n-ze sola laati parantenima gbuni ŋɔ yino zaŋla o nuu nti shihi di parantenima maa shɛli ya shɛŋa n-ze kpaŋa ŋɔ loori shɛli gba n-ze n-baɣi li maa

Duu puuni m-bɔŋɔ ka bɛ zali kuɣ' waɣila duu maa puuni dufɛbihi m-pa kuɣ' waɣila ŋɔ zuɣu kuɣ' kpula gba n-do tiŋa ŋɔ ka teebuli za kuɣusi ŋɔ sunsuuni filaawasi duɣibihi gba n-tam teebuli ŋɔ zuɣu laati n-kuli nyo m-bahi duu maa ni ŋɔ

Tiŋ soŋdibi n bɛ palli zuɣu maamdi palli bi shaba n gbubi soobuli nim bi nuuni n gbiri goota bili koɣaliri palli maa bi shɛb gba n na ʒɛ palli maa zuɣu tankpaɣu n puli palli maa sunsuuni ''loori shɛli din gabiri konkirɛt n ʒɛ palli maa sunsuuni Loori maa nyɛla zaɣ piɛlli

Dabi n laɣim n ʒɛ varanda puuni bɛ shɛb ʒimi ka shɛb mi zɛ zuɣusaa bɛ yɛla kali nema bin ʒia ŋɔ puuni yinɔ gna yɛla kali nema ka gbubi ankachiifu piɛla o nuuni ka zaŋ yɛri n yili ʒɛ gba n ʒɛ o nyaaŋa n gba ye neen piɛla ban ʒɛya maa zaa yɛla nee ʒɛhi

Filiimnima lihibu duu m bɔŋɔ bɛ pɛla kuɣisi kuɣisi maa nyɛla kuɣ sabila di nyɛla lada kuɣisinima duu maa dikpuna ka fotonima yiliyilya ŋɔ duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ 'piɛla ka laatinima gili duu maa

kuɣ' sabila diba-ayi n-za duu ka difɛ' bihi pa di zuɣu teebuli bila n-za kuɣisi ŋɔ sunsuuni ŋɔ di diba-ata maa zaasa tamla kap-ɛti piɛlli zuɣu kaboodi shɛli mi n-za di nyaaŋa ŋɔ ka bukunima mini fulaawaasi pa di zuɣu laati waɣinli zaɣ' piɛlli n-yili zuɣusaa ŋɔ

baanjiri duu n-zeya ka tumtumidiba gba ze di gbuni yino dula dariga n-gbubi bɔɣati bila o tooni ka pɛɛntiri baanjiri duu maa dukpuni zaɣ'piɛlli so gba n-du n-tam baanjiri duu maa bim'bɔɣili zuɣu n-gbubi daɣu maa niriba ayi n-ze tiŋa ŋɔ

Paɣiba ayi n-di nachiinsi n-ʒi shitɔɣu ni binwala m-be baasikɛtinima ni n-tam teebuli zuɣu shitɔɣu maa puuni maa laati waɣila mi n-yili shitɔɣu maa zuɣusaa paɣa so ʒi tooni la yɛla neen' ʒɛhi o pilila zipil' ʒee ka ye liiga ka di mali bɔɣ' waɣila ka lahi so jinjam ʒee ka piri sɔɣisi piɛlli ŋun za nyaaŋa la mi pilila zipiligu ka so sikɛɛti ŋma' bila ka nɛma maa nyɛ buluu